Abasajja nga basatu nga basitudde ebidomola, bali mu kubizzaayo ewaka, baakava ku mazzi, bamaze okugakima ku luzzi era bali mu kuddayo waka. Batambula bwe banyumyamukko, bwe boogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe.

Ekifaananyi kiraga ebi ebi ebizimbe. Ebizimbe mwe muli kalina, mwe muli bbangalu, ennyumba ez'enjawulo. Bakikuba yakikuba yenna yenna eyali waggulu w'ekizimbe n'akikuba nga kikwasa eki eka ekizi ekibuga.

Ekifaananyi kiraga abasajja babiri nga bali ku dduuka. Lino edduuka liragira ddala nti batundamu ebintu ng'ekkirita, batundamu n'ebintu ebirala. Bali wano balaga nti bali babiri bali mu kunyumyanyumyamukko.

Ente ente nga nnyingi ziri ggenda ku ttale. Zirina omugoloobi zirina zirina azi ziri mu kyalo kumpi n'ebibirabira, ziraga zonna zonna ziri ggenda ku ttale.

Entugga ng'eri mu busubi mu busubi kumpi n'ekibira ng'e ng'eri, ng'eri ng'eri kulya muddo ng'eri kulya muddo mu busubi.

Ekifaananyi kiraga abantu nga bali kuzina. Balabikira ddala nti balina kye bali oku... okutendereza nga era bali mu kuzina amazina g'ekika kyabwe. Mwe muli abantu bangi, mwe muli abakazi, abakazi bazina, abasajja bali wano nabo bazina amazina gaabwe.